Omusadha kuboda nga ari mumudhoozi mweru ne'mpale ndirugavu, mumayiso gha piki ghaliwo ekijaket kimyuufu nga ari ghano ghebafunila amafuta era ekyuuma ekya'mafuta bakisiiga langi ndheru kuliku na' kabaati amugha amafuta noono ayemeleyire kukyuuma, omudoozi kulimu ebyeeru ne bimyuufu, mumbali ere eliyo enhumba na kamotoka kayirugavu no mukyaala .

Ensenene nga dhi toleibwaku amaghagha, dhili musepiki nga musepiki enho bayuyemu amaadhi okuba nga badhifuumba aye basoka kudhinhaza mu maadhi okusobola okuba nga batolaku eitaka eridhibaku eyo ye badhigemera me dhisikibwe dhilibwe.

Omwaami nga ayemereire mu saati eyo bukubo kubo obwa bbululu, obwa kisitaka nho bweru, amapensa meru alinha masiki ndhirugavu ku munhwa nhi ku nhindho. Enviri dhe dha kyangu.

Abantu babiri oghundhi alikuva enho nh'ekintu oti lubagho kimmyufu, oghundhi alikuva ere kyonha kiryoti lubagho kyakyenvu, ekintu kinho bakikozesa nga balikwevuga bakinhinhamu kebanhumirwa amaadhi. Mumaadhi mulimu abantu abandhi nga kumbali okw'amaadhi kiriku eitaka nh'obusubi enho.

Ebisolo nga bili mu nsiko. Ghaligho kinho eky'amabala amailugavu nh'ameeru, nhi kisiitaka, yabaayo kinho kilina amayiga ameeru ageghetamu, ela nga kilugavu, kifanhanha ente ey'omunsiko, kumbali ele eliyo emiti.

Emiyembe nga girikumuti, emiyembe ginho girimu amabala amammyufu era gyadodo nga omuti gunho gwabala. Mumbali eriyo emiti egindhi nhamakola.

Ebisolo ebyomumaadhi nga biri mumaadhi birikuseyeya bibegwireku webizana kumbali ere eriyo ekiseko kirimu emiti n'ebisubi.

Omusaadha ayemeleile kumbali kw'ennhandha. Ennhandha enho nhenhe inho. Agemye oti luti ela nga ayambaile bilugavu. Mubileli ghaliyo oti endhuba eli kuvaayo nhi ghansi ghaligho oti bbululu, nga eva kukileli bwelaga ku nnhandha.

Omwami ayemeleire kumbali kw'ennhandha, nga yeghesemu agemye ekintu mu ngalo nga ali oti alinha kamela alinha kyali kuba, omusana guviireyo gukubye mu nnhandha.

Omukyala mu kooti endhirugavu nhe empale endhirugavu ayambaire masiki nhi galubindhi hesigaime alambaire, ghanho enho ghaligho ayambaire masiki endheru mu maiso ere eriyo yenha atyaime nga bulyomu atyaime ghughe amughaireku akabaanga ekilaga nti ghaligho ekilyaire ekili kusansana nga kyetaga kwe gha kabanga.

Endhovu ibiri dha kisitaka nga dhilina amatu manenhe nha maiga gafulumayo dhili kutambulila mwisubi lya kilagala.

Enkembo etyaime ku lusaga lwo muti nga omuti gunho gulinha ensaga nnhingi. Omukono oghundhi egutaire ku lusaga olwa ghansi oghundhi ya gemesa akati akatonho.

Amayumba nga mangi agendhaghulo galikulakula ghansi ghanho ghaligho amammotoka nh'emiti, nh'enhumba eyamabaati gakisitaka, mumaiso ere eriyo amayumba mangi nh'emiti kulusozi.

Ekisolo nga kyemereire mu nsiko kilinha amabala ga kisitaka nho bukubo obweru, enkoto yakyo mpavu nha magulu maghanvu. Ere kumbali eriyo dhinhayo eriyo nhe miti.

Obusisia obweisubi nga obubili buliku ghansi, obundhi obubiri akandhi kali enho ghansi akandhi kali ghangunlu. ghansi ele eliyo emiti, nimumbali eliyo emiti nhebigogo, Enho ghangulu eliyo obusubisubi, nh'ele eliyo amakalinha nha mayumba agendhaghulo.

Abakyala basatu nga batyaime mu ntebe dhino edhigonda, buli omu agemye laputopu ye, aye nga onho ali mu gyaketi nhe enkofiila alinze ku laputopu y'onho ogho mu magati nh'onho asembayo enho ali mu kooti endhirugavu balingilire munhaibwe ali ghagati ekitegeeza alina byali balaga ku laputopu ye.

Abaami babiri be mereire muulyango gwa kayumba keitaka nga asoka enho ayambaire enkofira ya kitakataka empale endheru nhi sitokisi yataku ekikooti nga mundha muzila lugoye, oghundhi ayambaire enkofira yenha ya kitakataka empale ndhirugavu nhi gulughera aka kotike keirugavu kaliku ekyeru.

Elyato, emmeri ennhenhe nga eli ku maadhi nga liri oti lituse gherigya, liriku omuti gw'ekyuma omughanvu ni waya edhigema kumuti ogwo. Mundha mulimu ekintu ekyeru n'olutimba nga balusibye kungulu, kumbali eliyo akati n'olwazi.

Omwami nga ali mutishaati yanheve bbululu nh'empale edhirugavu alinha kamera munkoto ayenga eriyo omwaana asutaime bombi basutaime nga omwaana onho yenha agemye ekamera yenha alimukasati kabbululu nh'emyalala mumbali emimmyufu agemye kamera alyoti alikwendha kuba kifanhanhi.

Omukyala nga abeese omwana kumugongo ali mukavesiti keeru yetwise eitooke kumutwe nga asoseku olulagala mumukono alina kyagemye ekyeru n'ekyabbulu nga wayemeraire ghaligho ebigogo.

Enyama nga eri mu kyoma ekya masanhalaze ekikalilila enyama nga ghaligho ayambaire kooti endheru ali kugi kyusa kyusamu nhe bigiiko. Kumbali ere eriyo abantu abandhi abali kola ebintu ebye ndhaghulo.

Omusaadha azira engoye ghangulu ayambaire ghakapale katono kairugavu alambaire kulyato nga elyato lino eriyo omuguwa oguligemye obutatambula, elyato liri kumaadhi nga ere eriyo emiti n'ebisubi kumbali kunhandha.

Ebithupa binha bitereibwa ku meeza nga ghaligho kanho akaliku ekipapula kya bbululu nhemigaso gyakyo, sanhitaiza nga atuyamba kwita bughuka, ghabagho ka sanhitaiza akatono, ghabagho ekithupa kiliku ekigambo kyeeru, kiliku akasandhikira ka bbululu. Enhuma ghabagho omukebe gwonha guliku akapapula kaliku ebigambo nh'ekisandikiza kya kyenvu. Ebintu binho biyamba okwita obughuka.

Abaana abobulenzi n'obughala bali kutambulira kukigudo betwise ebidhomolo eby'amaadhi. Buli omu okusinzira kukyasobola kumbali kuliku ensiko ni kumbali ensiko n'emiti.

Emwanhi enhenvu obulungi einho dhili mu kibatu nga ghaligho edhiliku langi ya kilagala dhikali ku nhuruguka nga edindhi. Emwanhi dhino badhikolamu ebintu bingi inho nho kili amadhani nga adhigemye mumukono gwe mulyoti mukimuli bwito.

Elyaato nga liri mumagati munhandha kuliku abasadha babiri owundhi einhuma ari kukuba enkasi owundhi ayemeleire nga mulyaato lino mulimu ebisero byakilagara ghaliwo nhi bridge esala okuva enho nheere nga kuliku abantu abali kutambuliraku ghansi gha bridge ghano ghaliwo ebilime byakilagara n'ebisubisubi.

Kalina gyebali kuzimba nga eliku olutimba lwa kilagala okuva ghangulu. Ghangulu eliyo obuyumba bwebali kuzimbayo. Ghansi ghona ghaligho otuyumba. Kumbali ele eliyo amayumba agandhi nh'obumuli bwa kilagala.

Eky'okulya nga kili ku kipapula, bakitaire ku meeza. Linho lindazi elilimu ekituli mu magati, balyeta donati, nh'ekikopo kyona kili ku meeza. Kitegeeza nti mu kikopo kinho muyinza okubaamu eky'okunhwa eky'omuntu nh'elindazi nga lya kulya.